Dͻbͻ la are waa yaga lԑ, ka ba mine vͻgele zupili peԑle, ba mine zupili zeere, ba mine meŋ dͻre. Ba arԑԑ yikpoŋo kaŋa eŋԑŋ kyԑ ka lͻͻ sͻgelͻ ayi meŋ biŋ a ba poͻŋ a leԑ, kaa lͻԑ puori kyaare a yikpoŋ na.

Dɔbɔ bayoɔbo la, a hɔɔle zupil… zupil doɔre ata. Ba zeŋ la kyɛnse zu, ka soola meŋ paraa be, kaa yie mine waa… ka ba pilaa mine kyɛnse zeere.

Pͻge la zeŋe dakogi zu a su bonsͻgelͻ, ka teebole biŋ e pelaa. ka kͻmp laapotͻpo dͻgele o zu, ka kͻlebaare ne boma biŋ, ka a zie waa kyaanaa lԑ. ka lͻԑ sigi be a pareŋ a zoro, lͻͻsͻgelͻ ane lͻͻdõͻre.

Lɔa yi la ŋmɛ taa, lɛzeɛ ne lɔpelaa. Ka noba bayi gaa zɔŋ popo ka kaŋa kyɛnɛ kyɛ ka kaŋa meŋ are, kaa lɛpelaa kaŋa gaa be a popo zɔnema puoriŋ kyɛ ka lɔsɔgelaa meŋ naŋ are kɔge a lɔpelaa.

Pɔɔbɔ la, are ɔnnɔ kõɔ. Ka kaŋa tuo a kõɔ, kyɛ ka kaŋa meŋ are pɛɛle a kɔŋ-ɔŋ bonlee kaŋa eŋ o nu poɔ. Kaa pɔge kaŋa meŋ are teɛ o seɛ, kyɛ ka kɔŋ-ɔŋ lɔɔr, a be a ba lamboriuŋ.

Die la di vũũ. Ka a lɔɛ didi a gaŋ. Lɔpeɛl le lɔsɔglɔ, ka nyoore ŋmeɛlɛ, ka teɛ are sori noɔreŋ, ka vũũ-kpinni lɔɔre yi te are, ka noba be a sori zu a kyɛnɛ.

Noba bata are tepuuri weɛ poɔ. pɔgeba bayi dɔɔ boŋyeni ka ba de boma mele a tepuuri mine gɔlle kyɛ ka a teere mine are ba puoriŋ ka a dɔɔ soba su kpare nuŋmaara kyɛ seɛ kurigbɛwogiri ka pɔge kaŋa meŋ eŋ walatembuuti kyɛ su kpare nubilii.

Bondirii la be laabil pelaa poɔ, bɛŋ, mui, zɛkyeenee, bɔɔdekyeenee, gyɛlɛ, taaleɛ, gyɛnlee ane zɛvaare zaa la lantaa be a laabil pelaa poɔ. 13415

Dɔɔ ne bibiiri la. Ka ba mine dɔɔ, kyɛ ka ba mine zeŋ. Kaa dɔɔ a taa vūū boma eŋ o nuuri poɔ, kyɛ ka kɔnnyu kobillee biŋ a ba nimmitɔɔreŋ. Kaa biiri mine su kpare nuŋmaara, ka ba mine su kpare nuwogiri.